Ketha giidon ba huphen qophe woxida cega ade asatinee etara utiza kehipe daro macanee ade asay do'sona

Gita dalga denbaba zobessan meliza maataynne aadhdhi aadhdhidi mithay deees heenka oyde woththidi utti diza macanne adde asay doosona.

makina giddon pooxa may7di booththa carqac u7en xaaxidi uttida addey de7ees izara kabiza daro asati doosona

denba bessan qeeri nayti sa'an shiiqidi uttidi de'oosona eta miyarakka qasse nayta idimmidi diza asay daroy beettosona

be hupe bolla dunguza qoobe woththidi dunguza pooxakamaydi xurumba punnishe eqqida issi cimma aawaynne iza guyera da

gita gita mitha garsan sharbe huphe bolla xaaxidi qeeri nayta idimmidi sa7an uttidi deiza daro aayetinne nayti doossona

Matan matan keexettida daro pooqe keeththati doossonna, he pooqe keeththata matan qas diccida gita gitamithati doossona.

Keeththa giddon maskote bolla micetida daro booxati deettes he keeththan dunguza may7di ite qachidi uttida daro adde asatinne nam7u maca.

Geeththa giddon oyden uttidide iza oyddu cee gadeti de'osona eta sinthenka xaraphe bolla maxaafey warqatey utti dees.

Kehippe lo'iza bessan xarapheynne oydey de'es izappe geeshara lo'iza mithati maatati beetosona

Gittanne dalgga gidida poqqe keeththay de'es. He keeththas miyera qasse giita gitta miththati bettosona.

Dalga makina ogera booththa qamise may7di booththa shurabe may7da keehippe daro macanne adde asay oge kumidi yoosona.

matan matan keexettida daro maata keeththati dooso na eta matanka gita gita mithay daroy de7ees

Keeththa gidonn oydden utidi de"iza nam"u asati dossona etapekka issoy ba sinthan waraqata woththidi kushen iskbrto oyikkidi des

Ketha gidon kehipe daro botha oydeti dosona he oydeza bola utidi dawtaren xafishe diza daro c'ega adeti betosona.

Keeththa karin issipe uttidi deyiza asatinne dunguza gaammoyssa maydi toora kushen oykkidi diza dere cimati doosona.

Bootha qalamen tiyettida keeththa giddon uttidi xaraphe bolla maxaafanne dawutarey wotidi iskirto kushen oykki diza issi macarayssi ade

dalga keeththa giddon daro issi medho oydey de'es e oydezan uttidi xaafishenne siyishe diza daro asay doosonna

Dunguzara diza booththa qamise may'ida maca asati siinththera uttidosona eta guyerakka daro macati uttidi doosona

Booththa sharan kamettida keeththa giddon uttidi de'iza daro macanne adde ceega asati de'osona.

qorqoro keeththa garsan eqqidi salanteti she diza daro adde asay doosona eta miyerakka issi dunguza mayda cimaaway beettees.

Alamentiyettida keeththa giddon oyden uttidi de'iza nam'u adde asati doosona etappeka issoy warqatan xafishe dees.

Keeththa giddon daro oydey deees he oydezan uttidi de7iza keepe daro macanne adde yela ganayti doossona

Gita shuchati daro betiza beesa afoyika dizaysa gidora gogidi duge yiza shore betes iza xanxan mitati betosona.

Woyshan direttida gibbe gaaththan issi addey mitha bolla uttidi may7o daddishe de7ees dunguzakka maydi beettida.

gitas dalga abba giddon ne xanxan eqqida daro abba kafoti doosonna he abbazan qasse haaththan beettiza issi haylashoy deees

Ha keeththa gido daro oyetinne cilil'o maata daaniza miishay sa'an hiixetidi iza bolla xaraphe masobera ababay utis.

gita simmintora medhetida wula garsara keezishenne gelishe diza asatinne daro makinati beettosona

be huhphe bolla saanenne yabana wothidi sharbe huphen gulluntidi be kushenka aykko qommo oykkida heedzdzu macasati doosona

siminton direttida keeththa giddon gita gita mithati doosona issi baggara qasse oyden uttida cima asatas toho miiciza ceega adeti doossona

qarxan keexettida qorqoro keeththafe kare ke'ishe de'iza be huphen qoobe gaamo dunguza kootekka mayida nne eeta karen eqqi naagiza adde asati doosona

Oge donan eqida c,ega ade asati de,osona eta guyen qasika matha ketati matan matan kexetidi dosona

Mithan keexettida keeththa xarappe xawulape midhettidayssa bolla mole shukishe diza heedzdzu yelaga attuma nayti doossona.

Gita haafoy deees he aafoza bollan daro mithay diccida woray deees woranka guuley tuccishe deees.

Issi lo7iza ambbasaadderee mayidi karabatekka qachchidi kushe shiishshidi eqqida issi arssa adde de7ees.

Booththa qalamen tiyettida booththa xataphe yuushan eqqiidi de'iza daro maccanne adde asati de'osona.

booththa sharbe huphen may7ada galal7o koote mayada oyde bolla uttada komputeren xaafashe diza hissi aarisa macasiya de7awus

keeththa giddon oyde bolla uttidi zoretishe de'iza issi paranjara issi tophiya kawozara de'osona

horphille denban eqqida issi gita horphilley deees iza bollara duge woddishe diza issi addeynne qass sa7an eqqidi de7iza daro asay doosona

booththa simnton ginbettida dirsay deees izappe geeshshara simnton ooththettida ogera emettidi bishe diza daro adde ceega asay doossona

Keeththa giddon daro macanne adde issi medho may'o may'idayssati deyoosona eta sintharakka nam'u addeti oyden uttidi xaafa.

Be huphe bola botha sharbe guluntada botha shurabe mayada konfitere bochashe oyde bola utida issi arise macasiya de'awus

Dalga boththa qalamen tiyetida keththa giddon uttidi diza oydu asatti de'osona ettikka konpiter bolla xaffishe de'etes.

Kehippe demba besan bitan mogetidi eqida daro biratati shuboy izetape bola qachetin de'osona

ogeza xanxan mithan medhettida maburaate shugoy deees iza miyerakka daro matan matan keexettida asa keeththati doosona

Oge duunan keexetti diza gita keeththay beettees iza miyerakka eqqidi haasayishe diza issi aarissa addey beettees

Makina oge bolla matan matan eqid de'iza makina charjiza mishati dosona ,etappe he bagaraka gita pooqe keethay des

Kehippe daliga adarashsha giddoni issi medhdho oyideyi deesi he oyidezanikka issi medhdho mayo mayidi utida daro cega ade asayi deosoona

Gita poqe ketha sinthan eqida makinay de'es he makinaykka daro eqata canidi eqidese

Gita dalga super markete ketan bayzetiza keketi duma duma eqati dosona xaraphe bola qase silkenne laptope utides.

keehippe dalgadarasha giddon daro oydey deees he oydeza bolla uttidi de7iza issi medho may7o may7ida daro ceeyga asay doosona

keeththa karen diza demba bessan dhiille madabara kumetha bollan issi hayllande kumetha zaytey issa issa bolla giidi daro de'ees

qalamen tiyettida keeththa giddon issi naay uttidi komputeren xaafishe de'ees iza sintharakka daro asay eqqidi xeellosona

supermarkete suuqe gaaththan haaththey ushawuti dumma dumma bayzettiza mishati qibateti doosona issi macasiyakka eqqada dawus

Suuqen uttidi dumma dumma iqata saammunata qibaate yarkkanera zayte bayzishe diza issi ceega addey de7ees.

Booththa laxananne booththa qamise may7ada mobayle haasashe eqqida issi cima aayoy eqqadus.

Oge duunan keexettidi diza keeththa garsan daro maburate xompishe de7ees he keeththanka uttida asati beettosona.

Ba huphphe bolla issi medhdho kareththa qobbe woththidi zo'o kottera kareththa surrera mayidda daro asayi issippe shiqqidi eqqidosona.

Makina oge bolla eqqidi de'iza issi gita caana makinay de'es iza sinththera shiiqi eqqida daro maccanne adde asay doosona.

Malanni oga bolla issi medhdho qobe issi medhdho mayo mayida cuyizza bessani daro adee asayi dosona.

Ketha gidon mabirate xompishe de'ees he ketanka daro maxafeti betosona oyidetika cu'gan cu'gan utidi dosona

Keththa gidon cugan cugan utidi katha mishe de'iza daro ade asati do'osona eta guyerakka ushshay dee'es.

oge bolla eqqidi de7iza issi huphe bolla karetha qoofe wooththidi bootha koote may7di karetha sure aaththida polise daanizadey de7ees

makina oge miiyen issi medho qoobe huphen wothidi issi medho mayo mayidi issife eqqida daro macanne adde asay doossona.

Ooththoso giddon oyde bolla uttidi komputeren xaafishe deiza nam'u issi medho may'ida adde asay doosona

Ogezan eqqidi salpera salpera diza karetha qooben hu7e moththidi karetha surenne shurabe may7ida poliseti de7oosona.

ogen eqqida karetha qoobe woththidi karetha may7o mayda issi cee gaddey deees iza guyera qasse gita gita mithati diccidayti beettosonna.

Gita pooqe keeththati matan matan keexettidi de7oosona. Iza sinthera efiza oge bolla pudenne duge hemettiza asay doosona.

Keehippe lo'iza wooqe keeththay de'ees keeththa sinthanka eqqida nam'u booththanne karetha makinati beettosonna

Gita keexetti da pooqe keeththa garsara efiza ogen puddenne duge emettishe deisa daro asay dooso na heta miyerakka issi makinaye

oge ushachchanne hadirsa baggara matan matan keexettida daro gita woqe keeththati deettes iza garsara makinati puddenne duge bishe doossona

Aykoy baynta mela bessan keexettidi bishe diza issi gita pooqe keeththay de'ees iza yuushanka mithati daroy shocetidi doossona

Keeththa keexettishe diza pooqe keeththa huphen kezi eqqidi asara hasayishe de'iza daro adde asatinne issi macasiya de'awus

Botha qalamen tiyetida kehipe adusa poqe kethay de'es iza bolara duge mic'etida tophiya bandiray betes.

Kexetishe de'iza poqe kethan othiza issi gosha makinay goyishe de'ese iza

booththa qalamen tiyettida gita pooqe keeththay deees he pooqe keeththa miyerakka hara zo7on tiyettida hara pooqe keeththay beettees

keexettiza pooqe keeththa giddora hemettidi xeellishen diza huphen booththa qoobe woththidi issi medho koote mayda asay doosona

keehippe dalga keeththa giddon daro oydeti deizayssa bolla uttidi sinthan diza xaraphen waraqata woththidi deiza daro asay doosonna

Zo'o qalamen siyettida gita hooqe keeththay beettees keeththa yuushan tophiya bandiray eqqides izappe ha baggan issi mitha garsan oydeti do.

Gita bota sharan kametida keta garsan oyden uthidi de'za gabe mayida daro mac'ane ade asati dosona.

Akimme keetha giddon alggan zin77idi issi cima away de77es ezza sintharrakka akommey mashinne bochishe eqqidees

Haakime keeththa keththa bolla issi maccashiya ichchada da'ewus izira hasayishe diza daro asati deyosona

Akime ketha gidon diza gita mitha garsan uyden zepi utidi suthu imishe diza issi yelaga adey de'es

Aakime keeththa dhale kifile giddon daro cugan cugan uttida dhaleti de'oosona. Hesaka uttidi bayziza issi aarissa addey de'ees.

Bootha sharan kamettida keetha giddon oyden uttidi ayfe akamettishe diza asatinne eqqidi izeta akamiza nam7u faranjati do'sona.

Haakime keeththaa giddon benaa kiyon kiyon idimmida nam7u maccasara issi addera beeththoosona.

Booththa qalamen tiyettida matan matan diza shara keethati doosona. Eta sinthan qasse diza dembba bessan uttidinne eqqidi diza daro asay doosona.

Aakime keeththa dhaley diza dhale kifilen keehippe daru qommo dhaleti doossona hetaka eqqidi giigissishe diza issi aakimey de7ees.

gita pooqe keeththa de7es iza miyera diza gita mitha garsan eqqidi aasayishe diza issi ceega aaway beettees

Booththa qalamen teetida keeththay deees keeththa sinthanka qasse galal'o qalamera deiza ababay diiccishe dees.

Keetha Karen de'iza Gita mitha garsan eqida heezu bootha ambulanse makinati doosona. Issayka wulay doo'etidi de'es.

Mitha garsan issi ambasadere mayida adera issi qamise ma'ida mac'asera issipe woraqata oykidi eqidosona eta miyeraka issi adey eqides.

Akime kethani dhaleyi utiza kifilezani botha kote mayidi xafishe utida issi cegga adeyi deyesi

Haakime keeththan booththa koote maydi deiza faranja aakimeti doossona etarakka eqqidi aasayishe deiza daro adde asati dooso.

Botha qaalameni titetidda poqe kethayi deyesi. Iza xaddera makina oggeyine mattani mattani diza matati betosona.

Qorqoro keththa dan'on efiza ogera eqiddi ogeza pitishe iita denthishe pitto oykkidi de'iza macca asatinne adde asati de'osoona.

Basa ogera pude hamtishe yoza issi medho shurabbe maydda daro cega Ade asay Saro gishshe kushen pude denththidi bettosona.

Gitta daliga gade gidon be cugan cugan utida daro puteti de'osona eta bollanka mithan medhetida matay kamidides

Oge donan eqidi de'iza nam'u Ade asatinne etappe qomora lanxila garsan eqida daro asati makinati dosona

oge xanxan siminton ginbettida ginbey de7ees iza bollaka nam7u asati si7ilen eqqi dosona he ginbeza sinthara pudebiza nam7u qeeri tamare naytida

qrqoron birdettida keehi adusse dalga gadey de7ees izappe geeshushara diza ogen nam7u qeeri nayti kushe kushe oykketidi bishe doossona

booththa qalamen tiyettida keeththa booqeza giddon karen eqqidi diza mithati izaape dan7ora gita gita mithati beettosonna

Keehippe denba gadeza giddon aadhdhi aadhdhidi diccida mithay de'ees qass gita biratara duge goggishe diza haaththay beettees

keeththa karin de7iza mitha garsan shiiqidi aykko qommo oykkidi eqqida ceega adte asay doossona eta guyerakka issi macasiya eqqadus

Oge duunan simnton ginbetti dike birdettida oge axireynne qasse qorqoro wulay beettees

Daro dhaleti madadara bolla issi bessan bessan licettidi uttida izeta miyerakka kartoonezanka daro dhaley beettees.

Keeththa giddon issife eqqidi deiza oyddu adde asati doosona nam'atikka be kushen aykko qommo oykkida

Gita ogeza goyshe de7iza goshsha makinay de7ees iza sintharakka qasse biitta caanniza gita makinay yishe beettees.

Making oge bollara duge ase canidi bishe diza Issi bajajey de'ese izape he bagara qase siminton kexetida kethaynne wulay des

Ketha gidon xaraphe bola maxafanne mashine wothidi iza yushon eqidi hasa'ishe de'za c'ega ade asay de'osona.

gita nam7u bessera diza makina ogera puddenne duge hamettisa daro asaynne motorey makinay beettees

Kehippe adussa makina ogey de'ees he ogezara hemettishe diza makinati motoreti hudenne duge himettiza daro asati beettosona

Pirdde keeththaa bolla diza issi kushen migrapoone oykkida daygnay be kushen warqatha oykkidi haasa7ishe de7es; iza sinththaarakka asathi de7oosona.

Booththa qalamen thiyeththida pooqe keeththaa sinththan ambbasaddere mayida adde asathinne booththa qamise mayida maccasathi doosona.

Keeththa gidon zo'o oyide bola utada ayife bola maraxire wota mayigira pone sinten dizaysara maxfeta dafitarata sintan wotida issi macasiy.

Be huphe kareta qofe wothidi maygirapone oykidi ayfen manaxire wothidi daro maygira poneta sinthara eqida issi poliesy de'ese

gaammo dunguza qoobe huphe bolla woththidi dunguza kootekka issoti issoti may7di keeththa karen issife shiiqi daro asay eqqidi de7oosona

Issi addey madireyke sinthen komputere woththidi be kushen maykirapoone oykkidi karetha may'o may'di keeththa giddon eqqi dees

Bita gatta keeththa giddo gelishe diza be huphe bolla gammo dunguza qoobe woththidi ba kushen toora oykkidi diza daro adde asati doossonna

keeththa giddon ba kushan walqata oykkidi mereqa may7o may7di ushacha kushe dhoqu isti eqqida adde asay doossona

Dalga makina overa ba kushan pito oykidi ogezza pitishe dizza daro maccasatinne adde asati deyosona.

Dalgga makina ogezan pitho oyqqi eqqidi ogeza piththishe diza daro maccanne adde asay doosona;etha sinththenkka issi mothoree eqqi dees.

makina eqqidi diza oge miyera ogezappe iita pittishe shiishshishe dizanne shuchcha denthishe diza daro asay beettosona

makina oge xanxan issi polisey guupe kushen oykkidi eqqides, iza guyerakka mithan birdettida gibbey beettees

Oge duunan makinati eqqidi de7oosona eta guyera qasse iita pittishenne baasishe diza daro asati de7oosona

Makina oge bollan laxana huphe bolla may7idi duunakka izan kammidi daro pito oykkidi pittishe diza daro macasati doosonna

Gitadalga makina oge bolla pito oykkidi pittishe diza daro macanne adde asati de7oosona

makina ogen beettiza daro makinati pudenne duge bishe doosona issi makinaykka eqqidi maata caanishe de'ees

Be hubphe bolla issime dhoqohube woththidi issime dhoqote may7di pitokka be kushen oykkidi ogeza hittishe eqqida macasati doosona.

Oso soho ketha gidon kompitere be sinthan wotidi utidi izan xafishe dizanne issi adde hasayisida issi adde

Keeththa giddon oyden uttidi xarabe bolla komputere woththidi xaafishe diza issi cey gaadey deees iza matarakka qeeri nayti uttidosona.

Oososon xaraphphe bolla utidi computerrenne haththe waraqatakka ba sinththan woththada nam"u asay dossona

Keththa giddon boththa xarape yushuwan yushuwan cugani cuggani utidi diza daro asayi dosona.xarapeza bolla ababayine ushayi dees

gita adarasha keeththan be oyden oyden mastoshara iskirtora oykkidi uttida daro asay dosona.

oge duona be koodhen dunguza pooxa maydi dunguza kootekka mayda hayssati nam7u macara nam7u addira doossona

horphille denban daro horphilleti uttidi beettosona eta sinthanka tophiya bandiranne kare dere bandira oykkidi eqqida daro qeeri nayti doossona

Keeththa giddon girgidan xaafettida amarathonne ingilizetho xuufey deees iza sinthen oyde bolla uttada xaraphen maxaafay mobayle haaththe woththida macasya de7awa

keehippe lo7iza denba bessan dicciza ababata yuushora eqqidi deiza issi medho mayda daro adde asay doosona

makina ogera issi medho booththa shurabe may7idi yanxilakka issi medho kushen oykkidi issoti issoti booththa qamise mayda macatara yishe diza daro asi

Kuwasse kaassa denban kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati deyoosona etakka eqqidi xeellisa daro asay do7osona

Heththa giddon issi xaraphe yuushon yuushon cugan cugan uttida daro faranja asati de7osuna he keeththezanka gitama burate xompishe.

e huphen gaammo dunguza qoobe woththidanne booththa gaabe may7di ba kushen toora oykkidi uttida nam'u maddetara eeta miyera uttidi diza.

Makina ogera booththa shurabe issi medho may'di yizanne issi medho qoobe woththida daro adde asatinne macati dosona

Keeththa giddon keehippe gita addarashan uttidi deyssa daro ceey gadde asay d7osona eta sinthanka haaththay uttides

Gita lo7iza pooqe keeththay de7ees he keeththa sinthan tophiya bandiranne kare dere bandira kushen oykkidi eqqida booththa qamise may7ida daro qeeri nayti doosona.

keeththa giddon xaraphe yuushon uttidi de7iza oyddu issi medho mayo mayda adde asati de7oosona.

Keetha gidon keehippe daro Ade asatinne adhi adhid diza maca asat dosona eta sinthanka tophiya Bandray betes.

Botha shurabenne botha qobe wothida daro ade asati kushen bandira oykidi de'osona issi macasiya gabe dacidara etera de'awus

Gita wogolo giddon booththa shurabe may'di issife shiiqi eqqida daro macanne adde asay gita abban doosona.

dunguza qoobe huphen woththida daro asay issippe shiiqidinne de7oosona eta giddonka yelaga nayti beettosona.

Kuwase ka,iza kasanchati issi medho shurabenne sure mayidayiti be qodhe bolla madalla atidi githa ketha guyen eqidosona

Booththa qalamen tiyetida keehippe lo7iza keeththa giddon xarpheza goyera utida nam7u paranja macca asatinne issi abasha ade de7es

Bootha xuufe xaafetida sharay micetidi de'es iza sinthanka eqidi diza nam'u adetine issi maykiraphone macasiya de'osona.

Keeththa sinththazara efiza ogera daro haasa'ishe haetizama ceega aawatinne yelaga naytura de'osona.

booththa qalamentiyettida keeththa giddon oyde bolla uttiri de iza karetha koote mayda aarissa addey de7ees iza sinthan xaraphe bolla hayllande

keeththa giddon be oyden be oyden uttidi komputereza bochchizanne xeelliza daro macanne adde nayti doosona

keeththa giddon amarathon xaafettida miisha laxafethidi deees iza sinthan eqqidi maykirafoonin haasayi she diza issi yela ganay deees

denba bessan daro asati gita gita mithati deizayssa garse ku7an eqqida

Gita dalga keeththa giddon uttidi komputeren xaafishe deiza daro asay doosona eta giddorakka duge hamettiza addeti doosona

Palamenti yettida keeththa giddon eqqidi de iza heedzdzo addetinne nam'u macasati doosona etappeka issoy addey polisekko.

keeththa giddon maburatey xompishe dees he keeththanka issife shiiqidi tobeti shedisa daro asay de7oosona

Makina oge bollara duge bishediza na'mu polise makinati do'sona he makina bollaka topheya banidiray eqidi de'ese

gita haaththe caaniza makinay eqqides iza guyera huphen qoobe woththidi polise may7o maydi maykirafoone sinthen eqqida issi polisey dees

Deniba bessan deiza gita mitha garsan sa7an uttidi de'iza daru asatinne eta sinthera oyden uttida asay do'osona

makina oge aspalte bollan huphen qoobe woththidi eqqida issi ceega polisey deees ogeza xanxanka gita gita mithati doosona

makina oge doonan yanxila gita micidi iza matara eqqidi tisa daro asay doosona issi poliseyka zaytenne dhille issi cimaayes immishe dee

Makina ogera kushen saalettida shara7oykkidi biza tirapike polisetinne eta guyera biza daro asay doosana

Be huphen karetha qoope woththidi karetha koote may7di kushen maykirafoone oykkidi eqqida issi karetha addey beettees.

Makina oge xanxan diza oyden uttidi deiza heedzdzu macasatara issi adde polisera de'oosona eta sinthanka xaraphey dees.

Daro issi medho oydey deiza keeththa giddon uttidi deiza daro yelaga adde naytinne eta sinthara nam'u poliseti doosona.

Gehippe lophiza booththa qaalamentiyettida keeththa giddon adussa booththa qalamentiyettida xarapphe yuushon uttida poolisetinne hara asati de'oosona.

Karen denbabessa maatay guuth guuth dizasa oyde bolla uttidi xaafizanne eqqidi xaafiza adde asay doosona

keeththa giddon oyde bolla uttidi deiza issi polisey deees iza sinthan diza xarappe bolla warqatay beettees

Makina oge bolla eqqida issi gita makinay deees iza sintherakka eqqidi warqatan xaafiza issi tirafike polisey beettees.

Gita mithan keexxettiza qorqoro keeththakaren issime dhomayde istife shiiqi ekidi diza daro poliseti beettoson.

Keetha giddon oydden uttidi diza daro adde asatine nam'u macca asati de'osona. Eeta sinthenka guutha haylandera haathey de'ees.

Miththa poole bolla pude kezidi de'iza nam'u addetinne eta sinththen qasse eqqidi de'iza daro adde asatinne makinay de'es.

booththa sharan kamettida keeththa kiddon oyden uttidi de iza daro asati doosona etappeka issoti huphen qoobiwe

geyippe denba bessan oyde bolla uttidi de7iza nam7u yela ga adde naytinne cima adde asay de7oosona

Keeththa giddon daro issi medho oydey dees he oydezan uttidi dawutara xaafishenne uttidi siyishe diza daro ceega asati doossa.

oge duunan matan matan diccida mithati beettosona izaappe sinthara qasse issi laxana guluntada eqqida issi macasera issi addera

denba bessan boro keexetetha bolla diza mitha keeththeti de7oosona keeththafe miyera eqqidi diza asati doosona

keehippe gita abba bollan diza markaben issi medho mayo maydi uttidi de7iza daro cega addenne macasay ud

Be huphe bolla gaammo dunguza qoobe woththidi dunguza kootekka may'di deiza asay keeththa giddon uttidi dawutarenka issoti issoti xaafishe doosonna.

Obtha sharan kametida ketha garisan issipe utizi de'iza daro cega asatinee yalaga nayiti do'sona

Daro maykira kouney de7iza bessan huphe lallada eqqida issi cimayoy de7awus izi miyerakka tophiya bandiray eqqi dees

heeththa giddon daro kase tophiya cimata potoy laxafetidi deees iza sinthanka eqqidi haasayishe disa ceega aawati doosona

Heeththa giddon kaqetidi disa warqata matan eqqidi deiza oyddu adde asatinne issi kushen borsawoykkida macasiya doosan.

keeththa giddon ba kushen maxaafay oykkidi issi kushe salantettishe diza issi macasara issi addera de7oosona

Hayssa misileza bolla tani xeelishin taasi ha'i beetizay aaze gizayssa giddikko tani be'iza mala tamare nayttakko.

Keththa giddon soopa oydde bolla uuttidii xaraphphen uushsha woththidi televizinen kuwase kasa xellishe oyddu addetti dossonna

Keetha gidon xaraphe bolla dumma dumma medhora dei'zza xifire qallamethi dossona. Issi bagan qasse gutta foqe kethay bethess.

giya giddon eqa micidi sa7an wodhdhi uttidi bayziza asay daro macasati beettosona eta sinthenka qishamiza macati doosona

Giya giddon eqa sa'an micidi sa'an uttidinne bayzi shediza daro macasati doossona eta sinthenka shammiza hara macati beetossona

Gita mitha garsan oyden uttidi gashe xaraphe bolla ushsha woththidi uyshe diza adde asati beettosonna.

gita dalga denba bessan keehippe daro makinati eqqidi de7oosona makinata matarapudenne duge amettiza daro asay do7osona

biitta goyshe diza issi goshsha makinay goyshe eqqides iza garsa goyettida bessan eqqidi diza nam7u adde asay doosona

giyan madabaran micidi qaara shunkurte barbarenne dumma dumma miishata bayzi shede iza macasatinne shammizays

Asi de7iza keeththa giddon uttidi telebizhinen kowaaseka izayssa xeelliza oyddu adde asati de7oosona.

Aba xanixani gitta gitta mithatine worati betosona issi macasya huphe lalada aba gidon eqada de'awus

Gita aapo bolla gita shuchchaynne maata gashe gashe beetees. Shuchcha sinththarakka dugge goggiza shoore de7ees.

denba karezan daro oydey yuuyidi uttides , iza gaaththan qasse bashen shaayishe diza issi addey de'es

Guutha Zuma garssan de7iza dembba bessan daro mitha woray de7ees. Izappe ha baggan issi addey issi maccay nayo qoommidi eqqides.

denba bessan kuwaase ka7ishe woxxishe diza ichachu yelaga adde nayti doosona he denbazanka gashe geshe shuchchatibetosona

Issi gaammo dunguza be hashen halada be uphe yeddada eqqida issi maca yela gana7iya dawos.

Keehippe dalkabes gade giddon keexettida issi keeththay deees he keeththay yuushun haahon haahon dicciza gita mithatinne daro guutha maatati.

gita aafo bollara duge gogidi beettiza haaththay deees iza garsan diza shuchchaza bolla daro qeeri naytinne

qorqoro keeththa yuushon dicci gitatida gita gita mithati de7osona qass maatatikka gashey beettosona

guutha zumay dizayssan keehippe daro woray beettees zuma garsan gaas gita dalga abba haathay bettessiyadeyka iza matan eqqi dees

gita zuma bolla keehippe daro dicci gitatida wora mithati beettosona qass gashe gashe maatatikka de7eettes

Dembba besan issi qotqoro keththay de'esi he keththa yushshan matan matan diccid dizza gita gita miththatinne sinththara daro maatayi bettes.

Zuma bolla diza guuththa dembba bessan booththa shurabe mayida daro adde nayti baggay hamettishe baggay ichchides.

keeththa karen diza denba bessan mitha shiishshidi asho mithan kaqqidi caacishe uttida nam'u adde nayti doosona

nam7u zo7o shurabe mayda macanaytinne issi adde na7i de7ees izikka issi na7iyo qoommidi eqqides

Qorqoron direttida keththa karen diza oge bollan salfen eqidi de'iza daro maca asstin issi adey dosona

Qoriqoro keththa karen diza basa besan ba huphen sharibe qachchid uttidi izsippe uttidi betoosona.

Qorqory keththa gidon daro macca assathi uttidi dossona. Entikka naxxala mayidi dossonna.

Tamaare keeththa gibbe giddon de7iza miththa garsan salppere salppera eqqidi de7iza daro macca tamaare nayti de7oosona.

gita keeththa karan uttidi xarapphe bolla maashinenne komputere wothidi izan xaafishe eqqida uttida issi addey deees iza miyerakka

keeththa dan7on gita mithay diza mitha garsan uttidi xaafishe diza issi addey de7ees iza sintherakka daro qeeri nayti salpen eq.

qorqorono keeththakaren de7iza oge bolla be huphe sharben guluntidi qamise maydi salpera eqqida daro aayeti doosona

keeththa karen xaraphen mashinenne komputere wothada xaafash diza issi macasiyanne izi miyera sinthera eqqida macasati doosona

booththa sharan kamettida keeththa garsan issi medho may7di uttidi xaafishe diza heedzdzu macasatanne issi addey doosona eta sinthenka macasati eqqii

Qorqoron direttida keeththafe geeshshara deiza ogen huphen qace qaccidi qamise may'di eqqida macasati doosona heta giddonka issi ade.

booththa qalamen tiyetida keeththa giddon issi medho mayo mayida macara addera uttidosona etappe geeshshara qasse heedzdzu ceega adeti uttidosona

Keththa kaaren qerina iddimada eqqida maccasiyane izzi miyera eqqidi diza aawati hedzdz dossona

Kuwasse kassa denbbn yallaga kassancha naytti de77osonna dembappe gesharra asay uttidda bessay bettees

Makinna Oge bollara issi medhdho miishsha huphphen Aathidi issi meedho mayo mayiddi saykileza laggiddi biza daro adde asay dossonna.

Kuwaase kaassa demban kaa'ishenne woxxishe diza heezzu kaasanchati doosona .Dembappe geeshshara guutha guutha maatay diccishe dees.

Kuwaase ka'iaa kaassa denban kushen kuwaase oykkada kaa'ash deiza issi maca kaasanchiya de'awus iziy guyerakka gita woraybees.

kowaase kaassa denban kaa7ishe deiza daro maca kaasanchati beettosonna heta sinthen qasse bokise kaay7ana eqqida heedzdzu macara nam

Kuwaase kaassa denban issife shiiqidi eqqida daro kaassancha adde nayti doosona eta guyera gita gita mithati beettettes

baanattida dalga kuwaase kaassa denban emettidi bishe diza heedzdzu kaasanchati de7osona etappe he baggara qasse gita woray beettees

Kuwaase gaassa denban woxxishe kuwaaseza dhiqana giza kaasanchati doosona he kaassaka eqqi xeeliza asay xanxan eqqida.

Kuwase kasa demban issi medho mayo mayida hedzu kasanchatara issi adera dosona eta eqidi xeliza daro asay de'osona.

Issi medho shudabenne issi medho sure may'di guppishe heexxishe diza kuwaase kaasancha yelaga adde nayti deyoosona.

Duma duma medhora de'iza issay karethi, issoy boothu, issoy bulla nam'ati qase issi medho gidida silketi doosona.

Makina oge bola eqidi de'za issi medho gita c'ana makinati daroy eqidi betosona.

Qorqoro keththa karera eppiza bassa oggera miththa gaarey eqqa caanidi lagishe biza issi yelaga na7aynne issi macasiya iza miyera ba7awusu.

Makina ogera gaare efishe diza issi adde de'es, iza sinthara duge yida hare gaare bettees miyera suuqethi de'osona.

Makina ogera bishe diza gita ayko c'aniza makinazi de'es izappe qomora kethati betosona.

Keththa karen eqqidi de7iza nam7u motorey gita mitha garsan diza asatinne pude duge hamettiza asati betosona.

zo'o iskirton xaafettida xuufey diza sinthan kushen aykko oykkidi eqqida ceega adeti doosona eta sinthanka garse

makina oge bollara duge yiza issi aysiuze makinay de7ees iza miyera qass matan matan diiccida gita gita mithati de7oosonna

Qorqoro keeththa sinthara efiza ogera issi hare gaarey saaxinen saaxinen diza timtimo caanidi bishe dees.

maata kethay de'ese iza dan'on qase dumma dumma qommo mishai toketidi dosona sinthera diza denba bolla issi nayi saykile oyki eqides

darga makina ogera ooththishe eqqida daro goshsha makinatinne oge ooththiza makinati beettosona

Keehippe adussa pooqe keethay de7ees. he keetha garssaykka dhuma.sinthara qasse motore laaggidi biza nam77u asati doosona.

Ketha gidon utid de'za issi akimera issi karetha mayo mayida adera issi qantha macasara dosona.

matan matan keexettida adussa zo7o qalameninne bullan tiyettida hooqe keeththati daroy doossona

simntoon ginben keexettida keeththa yuushoyka ginben direttidi deees wulay karetha biratara medhettides

Halameti ettonta gita oqi keeththay de'ees e keeththa sinthan booththa sharan kametti keexettida keeththa karen daro oydeti uttida

Bortha qalamen tiyettida keeththa giddon cugan cugan giidi oyden uttidi deiza macanne adde asati de'oosona.

geyippe denbabessan qamise mayda macasatara ambasadere mayda adde naytara issife shiiqidi eqqidi doossona

gade giddon puute bookkidi tokkishe de'iza adde asatinne qasse be kushen puuteza oykkidi eqqidayssati doossona

Issi booththa xarapphe bolla daro warqatay de7ees iza yuushonka eqqidi ba kushan warqata ekkidiza heedzdzu addenne issi macas yaadu.

Tamare keththa kiffile giidon daaro qeri tamare nayti dossona ettaka tamarsishe diza heezhzhu cegga macasati dossona.

Bootha qalamen tiyetida keetha gidon issipe cuga meedhidi woraqatan xaafishe diza daro adde asati de'osona.

Tamare keetha kifile gidon karethara bothara dizza issi mero mayo mayida tamate nayti warqata kesidi xafishe dossona.

Thamaare keeththaa kifile giddon issi medho mayo mayida thamaare na7ithi uththidi be kushe denththidi malsse zaarana gishee doosona.

dalga kifile gaaththan be7oyden beyoyden uttidi komputere boshechishenne xaafishe diza daro ceeqa asaynne qeeri tamare nayti doosona

Booththa qaalamen tiyettida lo'iza keeththa giddon issi medho surenne shurabe may'di eqqida nam'u tamaare naytinne borssa eettas iimmiza issi macasiya doosona

hooqe keeththa sinthara deiza ogeza matan gita gita mitha garsan ku7an eqqididiza bezokkon borsa bayida kushen bayida daro as

Siminton direttida keeththa giddo keyipe daro gita gita mithati deettes he gippezappe keidiza tamare naytinne astamarey beettosoa.

Galga makina oge bolla eqqida issi gita makinaynne iza miyera qasse daro macanne adde asay shiiqidi eqqidosona.

Denbadal gabessan zo'o qalamen tiyettida pooqeynne boro keexetti wuridi qalame tiyetton tadiza pooqey mithati beettosona.

Simminton keexettida gita keeththa sinthan issi aarisa macasiya borsa oyikkada issi issi medho mayda tamare naytas immashe dawusu.

Matan matan diza daro issi medho qorqoroy shocetida pooqe keeththati de'oosona eta sinthanka guutha maatay diccishe dees.

Buron keexetishe de'iza keeththay de'es. Keeththa yuushonkka daro miththati bettoosona iza miyyera iisi gita miththay diccizay dees.

Simminton keexettida keeththa dan7on laxxapettidi diza waza nabbabishe eqqida ceega adde asati doosona. Eetappeka issoy paranga.

Tamare keeththa kifile giddon uttidi oyden dishe tamariza daro qeeri nayti doossona etaastamareykka sinthera eqqada.

Matan matan keexettida qorqoro keeththati dooso na iza dan7on dooreti dide iza daro biittay beettees.

Makina oge bolla eqqidi diza issi caaniza ayssUze makinay de7ees iza sinthen eqqida nam'u addetara issi tirapikera doosona.

makina oge xanxara ogeza ooththishe diza nam7u iskabatereti biitta kaach kaachi issi makina bolla qolishe doossona

makina oge bollan bishe diza oge ooththiza makinaynne qasse gita gita caaniza makinay iza sinthera beettosona

makina ogezara pudenne duge biza makinay de7ees iza xanxara qasse ogeza goyizanne giigissiza goshsha makinati de7oosonna

Gita oge baasiza goshsha makinay ogeza goyishe de7ees iza sinthera hankoysika goyishe eqqide.

Makina ogen aykko qolidi ogeza lo7athishe de7iza issigita makinay de7ees.iza xanxarakka eqqidi giigissiza asati de7oosona.

makina ogen issi ase caaniza booththa makinaynne iza guyera qasse ayssuze makinay de7ees he makina sinthan issi tirafikey eqqides

Siminitora medhetida usha hatha bonibay de'es he boniba sinthan daro yarikaneti hathayi duqetishe dees

Dembba bessan biratanne shubon direttidayssa giddon dalga micettida soolare deees iza miyera qasse haaththay eelli za gita tankereybeettees.

siminton medhettida bomba haaththay gokkishe deees izan eqqidi kushe meecetishe diza dunguza kootenne sharbe may7da adde asay doos

Siminton medhetida oge xanxan diza haaththey qoxarey de7ees iza matarakka.

Makina oge bolla eqqidi salantettishe de7iza oyddo adde asay de7oosona. Eta guyerakka issi gita makinay eqqidi de7ees.